Qeeri naati wozanay gakkibeenna giishshawu so asaa keehippe metiyoo gishshawu so asay shemppanawu luxettaa golliyaa yeeddiyaagetikka daro biidi luxxissiyaagetussikka biidi tiraara sitti goosona.

Beni wodiya asappe ha'i wodiya naati keehippe minoo ayssi dumma dumma carkkuwan luxxiddi yiiddi oyshshakka oychchosonna.